Wetin be de qualities wey you value most for your friend, and why dem dey important to you? For me, I go like make my friend dey really loyal to me. I no go like make I get friend wey dey really backbite, or dey run me street, and stuffs like dat. E no go really make sense. Tor why I really dey call you friend Wetin come be de friendship for dat place right now And number two, I go like make my friend really dey honest to me. I no go like make my friend dey lie for me. E no go really make sense, because no I know sey truth sometimes dey hard, but no matter what tell me de truth, ma know sey I face de truth, I face reality. Number three, I go like make my friend dey really supportive, just dey supportive. Like in everything wey I dey do, like one or two craft wey I go dey engage in, maybe I dey look for customer abi I dey look for work, introduce me to pesin wey need de work. You you dey supportive be dat. Na friend be dat. No be de one wey be sey go just ditch you for another pesin. de next one be sey I go like make my friend dey respectful. Like make im get respect for me, for my babe, for my parents o, for my siblings o, make e sha show de respect sey I respect respect my friend. So definitely I gas dey, I I I go respect una too. You no fit just dey, your your your friend dey corner your babe one or two like dat. Guy e no really respect you, na de fact be dat, and no be friend be dat. Im fit really run you street. And why dis things come dey important to me be sey, tor if dem no really get dis kain quality, if pesin wey I call friend no really get dis kain quality, wetin I dey call am friend for Because pesin wey no dey loyal fit set you up. Pesin wey no dey honest like e fit steal from you guy. But na dis kain things I dey really find for friend.

You fit share any memorable experience wey really strengthen your bond with your close friends dis thing wey I Dey talk no be sey e happen for wey we Dey nd for poly dat year because dat day dat very beautiful day I been no get money I been no get shi shi shingby like dis no Dey my hand money na only de money wey go transport me from school go back house na im Dey my hand I no fit use am chop because my house really far from school omo na im my guy just see me im just site me from far no be say we been Dey pal well well but normal normal greeting na im Dey really join us na im just come meet me talk sey make I escort am go somewhere fortunately na one woman wey Dey sell food for school dat year near hostel na im de guy tell de woman make she put beans for am put beans for me too ooo Omo no be small joy I get anyway but at first I Dey first be like omo dis guy e Dey read my mind as if im know wetin Dey do me dat particular moment na im just tell me sey oga chop dis one school no school no go kill us last last na we go still finish am omo from dat day onward I know sey dis guy really Dey for person for you not to have you no get you no get like you sef Dey manage na student every body b but inside dat manage wey you Dey manage you fit still find am fit to give your fellow brother abi fellow friend, your fellow course mate guy e Dey really hard on a normal day e Dey hard to find dis kin pipu make I no lie you But you know one thing na dis kin moment na dis kin things Dey really show who your friend b who really Dey for you and who no really Dey you go just see some guys if dem just notice sey you no get money like dis dem go just Dey cut corners like dis Dem go find wetin dem go chop dem go don leave you dem go just use eyes vamuse from de place wey you Dey but in cases like dis guy dis guy no Dey like dat I really know sey dis guy na person wey go really Dey for person

How we take dey maintain strong relationship despite sey busy schedules abi distance. Guy I no go lie for you ba, to keep dis kain relationship dey really hard. E dey really hard but we just dey push am small small. At least sometimes small checkup calls go really do a lot, shey you get. Maybe after one week, after two weeks, you gist about work, about babe, your babe, im babe, wetin really sup, maybe family mata if if necessary. All those kain small small checkup calls dey really go a long way. You go really know sey kai dis guy really put me for mind, abi I really put dat guy for mind. Again, video call. Thank God for Whatsapp. Once once you see your face, I see my face. You understand sey yes everybody dey push am for where im dey. At least we gist, we laugh. Those kain things dey really keep up de friendship despite sey una dey far abi una too dey busy base on sey huzzle now and stuffs like dat. And again, if I know sey I go enter my guy area, I go don tell am sey omo I go enter your area o, abi I go enter your school today o, how far how far we go fit see first first, dat is maybe in de morning or de day before de day wey I go really come go dat side. I go try make am understand sey I dey come your side dis kain so so time, so dat e no go be something wey be sey I just dey your area now now come call you. You go you go know sey maybe you no wan just see me, you just dey find excuse ni, shey you get? And again dey show support from afar. Maybe im dey into some kind vendoring and stuff like dat, I post im link for Whatsapp, post im link for Facebook, everywhere good. show sey yes we dey for our sef, and nothing spoil, we carry go.